Aa.. nnhengera olusuku lulimu enkota yeitooke enkulu mwabamu nhe ento eya kameza ennundo no bitooke kumbali.

Nnhengera emiti...emiti kumbali ni kumbali ogh'omwiga amaadhi gali kulumukira ilala n'amaanhi mu mabaale.